Bim macol obedo ijang yat en omako jang yat man ki badde tung lacam badde tung lacuc oilo pe omako gin mo tye ka neno piny.

Raa tye madwong adada idye pii mukene nen di ngeye keken mukene oilo wiye malo mukene tye ki ka mabor mukene ki ka macok gin weng guloke gitye ka neno tungcel.

Odi ma kiyubo ki bati tye ocung ma kingi lac lac coron kono tye inge ot bati acel wiye omuk cok gutene ki cangati ento wiye bati pe iye kin ot magi kono kipoko ki cel ma kipito ento kingado wigi lapiny ceng tye ka ryeny atika tika.

Gutiya makar ma kipiko pong tye kicibo inget yo gutiya mukene tye matino mukene tye madongo kiboyo wigi woko bongo kipeto iwi cel ma tye inge gutiya magi ngomme kono ki inge gutiya kuno tye ma lum dwong iye tye ma omette adada.

Mon ojong gukacce ki tiko mapatpat guruko tiko i wigi mukene gutweyo ipyegi i tikgi wa i pyegi tiko oony ni wek wa i tyen gi tiko tye wai tyengi ben etiko tye.

Latal ringo ma oruko bongo matar tye ka talo ringo i wi keno pa muno en kono ocubo ringo i ciliki madwong ata tye ka bulune kun loko.

Winyo karole tye ka kwan i wi pii rangine kono tye maco ki matar ngute tye otone ma rangi tye matar keken iye bwome ki i dyere tye rangi macol ibe onyobbe macol ki matar dpge kono oywayo piny cok gudo pii, pii man kono tye ka mol ni ywii en winyo man tye ka lubo kor lawote.

Dyango cak ma komgi tye col tar col tar dok bulobulo gitye ka cam i bar olet ma omete malac idye ceng amac kingi kono okale okale kalatuc ma odongo maboco kipito iwang coo olet man.

Yeya tye ka kwan i dye pii atikatika pii tye ka mol ni ywii pii man lac atika tika kom yeya tye macol ma dano nyo jami ma iye pe nen en tye ka kwan i ruu pa piny.

Ngom ti opoke i aryo cere ki nota ngom ma ti i cereni lumme tye umale umale ma dero ceng en aye tye ka menyo madwong ngom ma ti inotani opng ki yen ma iye ocule likiing pote kono tye nen alum alum gin weny kono dero ceng en aye ti ka menyogi

Poto nyanya madit atika tika ki malo kiyubo nyonyo i kine calo wi ot ento bene kiumo ki bati tye nono malac liwang ki pinye nyanya tye ma kipito mudongo mabeco ento kipitogi i reck tol tye mukabo kom nyanya man ocito kwede malo omako nyo nyo matye.

Odi madwong ata tye omete i di boma mukene ma wiye omete mukene ma wiye oculle mukene gorofa ma ki yubu maboco tye iye mukene wiye tye ma rema mukene wiye tye matar ki i kin godi man tye muculle atika tika yo bene tye owok ki i kine ma nen cok

Anyaka ma obok yer wiye dwong oruko maraya iwange kor catine tye ma papul pyere tye long macol omako buk icinge ma tye coc lacungo cungo en kono ojenge i kor ot ento oketo cwinye matek i kom coce meno owero lwette macol.

Puni acel ocung ki iwi yamo iwi nyonyo ma kiyubo en kono oloko ngeye tye ka neno nyonyo man oruko otok macol iwiye kore keken en aye tye ka nen nyonyoni ki iwiye malo kikubo waya ma owok okato i kom lawote.

Mutika tye ma ocanne madwong ata gin kono ocanne i rek ki rek yo tye ma woto ki i kin motoka magi dano tye manok ka wot ki i kine.

Motoka gitye ka ngwec ka pango wigi idi gudi ma opange motoka mukene komgi tye macol acel kome tye dero ceng dero ceng aryo mukene tye ka ngwec igudi lam bene mupange ma ilingtwic tye ocung ogolo yo itenge tenge dano tye ocung bene itenge gitye madwong atika tika yen ma kipito mabocco tye ki iteng gudi man bene ceng tye muryeny.

Ot pen cik me Uganda mutoka tye ocung madwong i nyimme yo ma cito i ot pen cik man bendera ma kitweyogi i kor wir nyonyo tye ka kodo ni dang dang ma neno mit.

Gudi tye opokke laiye angwen mapatpat acel ma tung kumalo acel kupiny acel tung kunyango ki kupoto ceng ibute kono ki tung kumaloni ot tye kiyubo ma kirumo ki cel alama me niango dano marangine tye makwar tye ocung acel keken ki itwokke inut yo tungcel kono tye yen ma gudongo mabocco motoka adek bene tye ki itenge ma ocung iteng yo.

Lyeci tye ma gucung tyengi keken aye nen latin lyec acel tye ka mato pii ma owok ki i kin got lyec acel tye olute i pii man ume ki tyene keken aye tye ka nen.

Potdek mapadi padi ki ryeyogi ican acel ma iye ongweke ongweke potdek magi rangi tye mapatpat nyig yen kono madwong ata giketogi inget cam man mucungwa mapera nyig ulok ki mukene m ki ngologi angolo tye gicanogi cok inget dek man

Bongo tye ma ki moyogi i wi waya waya man orye madwong bongi man rangigi gitye mapatpat calo kala danyo mukene tye ma amana pa mon mukene tye ma kiromo kwoyogi akwoya me bongo aruka tic cing mukene kibego pa mon kikabu pa mon utok ma kicweyo cal lee ma gicweyogi acweya lee mapat pat ki tic cing mukene weng ki ngabogi angaba lamal

Laco ma kome bulubulu atikatika oruko kor bongo labade boe wa i ngut cinge rangine kono tye bulubulu en tye ki gingut cinge ma rangine obedo danyu danyu omako kono otok i cinge tye ka mito ruko kore ki iye keken aye nen.

Dano ma tye ocol ocakke ki i wange ogik i ngute tye ka nen yite tye ma nen angub en oruko lao dog ki um i wange.

Muno acel ocung ki i wang ot pa meli tye ka neno piny tol tye ma kiriyo kitweyo i but meli man ki ter mukene tye ki i ngeye ceng kono tye ka reny meli man mukene rangine tye matar mukene tye ma bulubulu.

Dano ma gitye ka dore ki bandera i cingi i di gudi bandera man rangine tye ma alumalum ki matar gin gitye ka dore kun giilo cingi malo motoka bene ma kideyo ki bandera man tye mutingo dano i wiye ocung acunga gin bene gitye kangwec kun gilubo kor dano ma tye anyim jo muken gucung ki i teng gudi gitye kaneno jo man ma gitye ka dore-ni.

Yen apita tye ibedi ibedi man yen apita mukene kikwanyo lumo ma kipeto mukene pud lum ma kipeto tye ki iwiye ma en yen apita man tye ki piny itere ot bati acel tye ki itwokke ma tye ka nen inyime tye iye bunga yen.

Lutino gitye i yo angwen gurumo conggi ingom aryo madongo ka aryo matino gurumo conggi aryo gunyongo anyonga ka mukene gucung acunga acel muruko kor bongone idyeceng ocung ki tyene acel keken oilo tyene malo ka tyene acel oilo malo bene calo twon gweno acel maditte ocung ki inge ka dok madit acel ocung ki inge luwotgi acel keken ocung wa ki icere.

Yeya matino tino tye ocung ki idog pii mukene ocung ki i tera mukene gitye ki idog pii man yeya mukene gitye wa ki i dye pii mabor pii man omete malac alaja dano tye ki i dog tere cok ki nget yeya man gitye ka lok lum kono tye cok i wi tera kenyo

Ot coron ma kirwato kore wiye tye bati tye ocung acel keken doggolane kono ki umu ki bongo tye idye poto labolo